Oombaanga ndhino dho ngaashingeyi ohadhi vulu okukupa oshimaliwa. Oshimaliwa shino ngele owe shi pewa oho vulu oku shi longitha. Oho vulu okupatulula oongeshefa yoye nenge wu kale to shi li po to ende to pashiyona niilongo opo wu kale to monika wa fa omukengeli.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu, oshoka ngele ku na oshimaliwa oho kala to mono iihuna to latha omayego. Oshimaliwa osha pumbiwa monkalamwenyo ya kehe esiku opo wu wape oku inyenga ngoye wu konge oompumbwe dhoye.

Shampa wa adha muuyuni mbuka wongashingeyi, ashike ku na oshimaliwa oto uhala owala wa tala mombanda ngoye to latha omayego. Aamati yopaife oya tokola okulonga oshimaliwa, sho osho wu wete haya kala ya zala nawa yo yo opala.

Iilumbu oyo aantu mboka yu uviteko ethimbo limwe ohaa landa wo iinima mbyono haa landa kondje yoshilongo ta ye eta moshilongo shetu iinima mbyono ohatu ya tuyi lande tse mba aaludhe oshinima ohashi kala oshiwanawa nande iipundi yomatsofa weyi tula mohofa ohamu kala mwoopala.

Oombaanga odhindji ndhino ohadhi kwathele aantu, nenge hadhi kupe omadhiladhilo kutya ,onkene to longitha omshimaliwa shoye, nohoshi longitha ngiini. Yo nduno ohaya kala yekupa nande oowili omilongo mbali nane, opo wukale wa ninga etokolo kutya oshimaliwa shoye owahala wushi longithe ngiini.

Moshilongo shetu shaNamibia omuna ombaanga ndhono ngaashi ombaanga ndjono yoBank Windhoek nombaanga ndjono yaNedbank ndhono hadhi kwathele aantu okukala ya pungula iimaliwa yawo. Ngele nduno owa hala oshimaliwa okuya nande okondje yoshilongo ombaanga ndhino ohadhi vulu oku ku kwathela shampa ashike iimaliwa mbyono toya wu yi fute.

Moshilongo shetu shaNamibia omuna oositola mono aantu shampa yalongo etaya futwa ohayayi koositola yakakonge oopumbwe dhawo ngaashi ngaye shampa ndapewa iimaliwa yandje ota ndiyi ndikakonge oompumbwe dhandje ngaashi oothewa, omagadhi noshowo notashi kakala oshinima oshiwanawa lela.

Aanyasha oyendji yopaife oyamwena omihingo odhindji dhokuninga iinamaliwa mono haya vulu okuhonga iitaafula niipundi mbyono yahongwa miipilangi nomiiti opo wo yawape yamonemosha wo shomboloto yo yawape okuya kiilonga wo nokoosikola.

Muuyuni wongashisheyi aantu ohaya kala ye na iipundi mbyono yomatyofa, mbyono hayi kala yi na ondilondilo opo ya kale yo opaleka omahala gawo. Iipundi mbyono ohayi kala iiwanawa nande omuyenda e ya mo moseti yoye mono ota hala owala nokukambuka.

Aanyasha oyendji ohaya yi kiiputudhilo mbyono yopaungomba hono hayi ki ilonga ko nenge haya kakonga uunongo mbono wokupangela iipundi nenge iitaafula, yo nduno hayi kala y ahongwa miipilangi nomiiti, opo nduno ohaye ke yi landitha opo ya mone mo iiyemo ya wape oku kiikwathela.

Aanamapya ohaya longo iilikolomwa momapya gawo ngaashi omahangu, omakunde, omanuwa osho wo omayangwa. Iinima mbyoka ohayi vulu oku landithwa opo ya mone mo iimaliwa byoka tayi vulu oku pangitha iinamwenyo mbyoka tayi ehama.

Moshilongo shetu shino sha Namibia omuna oositola ndhono ha dhi landitha iilikolomwa yi ili. Ngaashi aasamane, ye hole oku zala uukondo, nenge oongaku dhimwe dha nika oshi samane, oha tu landa nduno oongaku, opo tu kale ta tu ende ta tu fuula, uukadhona.

Uuna nduno toyi koshilongo shimwe shi ilile, aantu ohaya ka shendja iimaliwa nduno toyi shendjele koshilongo hono u uka, opo wu kalongithe oshimaliwa shawo moshilongo shawo. Shino ohashi kala oshinima oshiwanawa shaashi opo waaka lya lyakaneke iinima.

Oombaanga odhindji paife odhi na omikalo ndhono omuntu to vulu okukala wa ishangitha nenge wa shangitha aantu yaayeni , mbono oyo taya vulu okukala ye li kohi yombaanga ndjono, uuna nenge omuntu okwa hulitha ombaanga oha yi gandja oshimaliwa.

Ombaanga ndjino yoFNB First National Bank oya tula po ethigathano mono to vulu okwiisindanena eyovi meendola dhaNamibia opo wu kale wi imonena mo eempumbwe dhoye dhoka wa hala wu lande naadh9ka wo tokongo.

Aanyasha oyendji ngaashi tse nduno aamati, tse mbono tuna omaunongo, tatu vulu okuku hongela oshinima ndele to fuuka. Ohatu hongo nduno iipilangi mbyono hatu yi ningi uutafula nuupundi nuusikopa mbono wu holike kaatiligane. Tse aamati shampa tweku hongele oshinima oto kala wa fuuka owala.

Oshimaliwa osha simana nayi monkalamwenyo yomuntu oshoka ohashi dhana onkandangala miinima oyindji ngaashi wo okufuta osikola ,okuya kiilonga okulanda iikulya megumbo nokutula ko wo olusheno megumbo lyoye oshoka ngele ku na oshimaliwa shono ito vulu okwiikwathela ngoye mwene.

Moombaanga dhetu dhono dhili moshilongo shetu shino, oombaanga dhino ohadhi yambidhidha aantu unene ngaa aanafaalama mbono ya hala oshimaliwa ya hala oku yambidhidha oofaalama dhawo. Shino nduno oombaanga dhono ohadhi vulu oku kwathela oshimaliwa shono shontumba shono to vulu oku yambidhidha.

Aanatu ngele otaa yi kiilonga ohaa futwa oshimaliwa shoka haa futwa komwedhi ohaa yi nduno koositola yakalande oompumbwe dhawo ngaashi oothewa, omagadhi, ootayileta oshowo iikulya shino ohashi kala wo oshinima oshiwanawa oshoka omuntu oha vulu okwiikwathela yemwe.

Ombaanga dho ngashingeyi paife ohadhi kwathele aantu oyendji. Aantu haya ehama komikithi dhi ili nodhi ili. Oombaanga ohadhi gandja nduno iimaliwa nande okiipangelo mbyono tayi vulu okuyambidhidha wo aavu.

Aantu oyendji muuyuni muno ngaashingeyi ihaya longitha omukalo nguno goku ya kombaanga, opo ya ka konge ekwatho. Ohaya longitha oongodhi dhawo hono ta vulu okudhengela kombaanga ye pa ewe ekwatho ndyoka ta kongo. Shino ohashi kala oshihwepo shi vulithe okuya kombaanga.

Moshilongo shetu omu na wo oombaanga ndhono hadhi tu kwathele, ngaashi ombaanga dhono dhoStandart Bank, noBank Windhoek nombaanga ndjono yopashigwana. Oombaanga ndhono ohadhi tu pe uukalata mbono hatu longitha okunana iimaliwa pomashina mpono hapu nanwa iimaliwa shono hashi kwashilipaleke wo ethimbo.

Aanyasha oyendji muuyuni mbuno wongaashingeyi, oya konga omihengo ndhono nande ya ya koosikola ndhono haya ilongele wo omihingo ndhono dhokuhonga wo iiti ndhono haa vulu okuhonga mo iipundi, iitafula nosho tuu.

Ombaanga odhindji dhomoshilongo shetu shaNamibia ohadhi longitha omihingo ndhono to vulu okutumina omuntu oshimaliwa konomola ye. Ngono haku tiwa oeasy wallet hono omuntu ta vulu okuya kokambomba e ke shi nane ko.

Iimaliwa osho shono shimwe sho miinima mbyono ya simana nayi muuyuni mbuno wongaashingeyi oshoka omuntu ito vulu okwiinyenga kuuna oshimaliwa onkene omuntu owu na okukakonga iilonga nenge wu ye kosikola opo wu kamone iilonga iiwanawa mbyono to vulu okukala wa mona iimaliwa wu kale waa kale to indila yindila aantu iimaliwa.

Oombaanga ndhino dhetu dhopashigwana ohadhi kwathele wo aantu oyendji opo wo ya kale yena omadhiladhila ngono yena okulongitha onkene iimaliwa hayi pungulwa nonkene iimaliwa ha yi longithwa mbyoka ya pungulwa.

Oshilongo shetu shaNamibia omuna oombaanga ngaashi ombaanga yotango yopashigwana. Ohayi pe aantu omadhiladhilo nkene yena okulonga nonkene yena oku kala ya pungula iimaliwa yawo. Ohashi kwathele oshigwana opo shi hume komeho.

Aamati oyendji aanyasha oya tokola okulonga, oyendji ohaya hongo iitafula niipundi niipilangi nomiiti. Ohashi kala oshinima oshiwanawa, opo omuntu a longemo oshimaliwa she ekiikwathele.

Oshimaliwa osha simana monkalamweyo yomuntu, oshoka ngele kuna oshimaliwa ito vulu okuilandela oompumbwe dhoye. Oshimaliwa ohashi longithwa momikalo odhindji, ngaashi okufutila uunona woye osikola, okuya kiilonga nosho tuu.

Aantu oyendji oya dhimbulula kutya ngele ku na sha mondjato oto kala owala to latha omayego . Onkene oya konga oondunge ndhono odhindji dhokuninga iimaliwa, opo wu kale to yalula iimaliwa yoye wa manguluka kuuna ngu teku piyaganeke.

Oombanga ngaashi ombaanga dhino dho Bank Windhoek ohadhi gandja wo iinima ,ngaashi iikulya kaanasikola mbono taya mono iihuna nenge ethimbo limwe ya thigwa po kaavali yawo nenge ya ninga omathigathano mono aanasikola taa vulu okwiisindanena iikulya.

Oombaanga dhili moshilongo shetu shino shaNamibia ohadhi kwathelewo aantu mboka haya longitha oombanga ndhono. Ndhono ngele owuna nande edhiladhilo wahala okulanda ohauto ndele nduno kuna iimaliwa yagwana nduno ombaanga ohayi vulu okukukwathela wo okulanda ohauto yoye ndjono, ngoye tokala tofutu ko iimaliwa mbyono komwedhi.

Oombaanga dhetu ndhino dhaBank Windhoek ndhono dhili moshilongo shetu ohadhi kwathele oshigwana, oshoka ngele omuntu a pungula oshimaliwa she ohashi ende tashi koko sho oomvula dhu uka komeho shono hashi kala oshinima oshiwanawa, oshoka natango omuntu owa fa ashike to longo.

Oshimaliwa oshinima shimwe shasimana monkalamwenyo yomuntu, sho osho wuwete nee ngele owaadha omuntu keena iimaliwa ohakala tamono iihuna sho osho hashi etitha aantu oyendji yatameke okuhila omakaya nenge yakala taya nu omalovu shaashi oshimaliwa kashipo, kena kutya otiikwathele ngiini.

Oombanga dhetu dhono dhomoshilongo shetu shaNamibia , ohadhi gandja nduno nomayele kaantu yawo. Mbono haa longitha oombanga dhawo, kutya ngele oto hingi ohauto yoye ino kala wanwa omalovu. Shono ohashi kala oshiima oshiwanawa, opo tukale twa pyokoka tse otuviteko.

Oombaanga odhindji ohadhi kwathele aantu oku landa omagumbo gawo noshowo oohauto dhawo dhoka ya kala ya hala okugongelela noya hala oku landa, onkene ombaanga ohayi ku kwathele wo wu kale to futu iimaliwa mbyono kehe kehulilo lyomweedhi sigo wa mana okufuta.

Oombaanga odhindji moshilongo ngaashi ombaanga yotango yopashigwana, ohayi ningi omathigathano moka aakulukadhi nenge aakadhona haya ki itaalela taya dhana etanga lyokoompandhi. Mboka haya sindana ohaya pewa oshimaliwa shontumba.

Ombaanga yetu yopashigwana ohayi gandja omathigathano mono omuntu to vulu okukala wa sindana mo oshimaliwa shoye. Oho sindana nduno oshimaliwa shoye sha gwana, opo wu vule oku ka konga oompumbwe dhoye dha kehe esiku nowu lande uunona woye sha shokosikola.

Moshilongo shetu nena otu na mo oombaanga odhindji hono hatu pungula iimaliwa yetu shino ohashi kala oshinima oshiwanawa, molwashono omuntu wu na oshimaliwa peke oho haluka we shi longitha po ngoye komeho to ka kala wa latha omayego.

Ombaanga odhindji odha konga wo omikalo dhono dho kukwathela aakulukadhi mbono haa kala ya lamininwa po konkalamwenyo mbono kayena kutya otaa yi koosikola dhopungomba ngiini ,ombaanga ihe dhimwe ngaashi ombaanga dho Standard bank ohadhi gandja oshimaliwa komahangano ngoka haga kwathele aakulukdhi.

Namibia okuna oombaanga dhiili nodhiili. Oombaanga ngaashi ombaanga yopashigwana ohayi ningi nduno omathigathano mono hamu dhanwa okatanga hono kokoonyala, mono nduno okatanga hono ohaka dhengwa koonyala, ndele ngono omusindani a venepo ethigathano ndyono ohaya pewa oshimaliwa.

Aantu oyendji mbono haya longo moombaanga ndhono dha huma komeho, ngaashi ombaanga yoBank Windhoek, ohaya kala wo taya ithana aantu yeye ya longithe oombaanga dhawo. Oombaanga ndhono ohadhi kala dhina omangambeko ge li nawa, ano oshimaliwa shoye itashi kana.

Oombanga dhetu dhino dhopashigwana ngaashi yoFnb ohayi kwathele wo aantu okulonga nuupu nduno oho kala nduno wu na ombaanga yoye ho tala kongodhi shino ohashi kala oshinima oshipu opo ho tala kutya kombaanga yoye oku na ingapi.

Moshilongo shetu sha Namibia otunamo oombanga ndhono ngashi ombaanga ya Venduka, ndhono hadhi longitha uukalata mbono hakutiwa uubomba . Uubomba mbuno ohawu longithwa okuya puushina, puushina mpono oho kanana oshimaliwa shono wahala wuka konge oompumbwe dhoye dha kehe esiku.

Oombaanga dhetu ndhino dhongashingeyi ngaashi oombaanga dhoNedbank ohadhi vulu oku ku kwathela oshimaliwa shono shontumba mono to vulu oku ka landa ohauto yoye ndjono wa hala wu faalele kegumbo. Ohauto yoye ndjono oho kala nduno to yi dhiladhila unene ongele ombaanga ohadhi gandja omakwatho kaantu mbono.

Monkalamwenyo ngele omuntu ku na sha oshimaliwa, ohashi kala oshinima oshiwinayi shaashino omuntu iho vulu oku konga oompumbwe dhoye dha kehe esiku. Sho shino ohashi e titha omuntu wu kale to mono iihuna. Sho osho wu wete aantu oyendji haya kala ya hala oku yaka, oku teya omagumbo gaantu noku yakula aantu oongodhi.

Oshilongo shino otu na mo oombaanga, ngaashi oombaanga ndhono dha Bank Windhoek. Ombaanga ndjono hayi kwathele aantu okupungula iimaliwa, yawo, shaashino ombaanga ndjino oyo yimwe yomoombaanga ndhono oonene moshilongo shetu, nohashi kala oshiwanawa oku ka pungulako oshimaliwa shoye kombaanga ndjoka.

Oombaanga odhindji dhomoshilongo shetu Namibia ohadhi ithana aantu nduno yeye komahala ngono haku kala kuna omathigathano gontumba mono to vulu okukala wiisindanenamo oshinima shoye shontumba opo wu kale nande wa vena oshimaliwa wuka konge oompumbwe dhoye dha kehe esiku.

Ombaanga ndjino yeFNB ohayi kwashipaleke woo kutya aalongithi yawo ohaakala yena uunongo neyuveko lya tsokoka nawa. opo yiigameni woo kaantu mbona haya yakapo iimaliwa yaantu, opowo yakale yiigamena.

Oombaanga adhindji paife odha huma komeho, sho osho wo dha konga omikalo, nenge oondjila dhono dhokukala dhina iitayi kehe mondoolopa. Opo wo dhi washilipaleke kutya aantu itaya longo nuudhigu nokukonga iimaliwa yawo.

Oombaanga dhetu dhopashinanena ngaashi ombaanga yoNedbank odhina uukalata, mboka omuntu to vulu okulongitha, mpono hapu nanwa iimaliwa. Ohashi kala oshinima oshiwanawa oshoka omuntu ihoka thikama momukweyo ohoyi ashike wu ukilila pokashina.

Oshilongo shetu shino shaNamibia oombaanga dhili mo ngaashi ombaanga yetu ndjino yoNedbank ombaanga dhimwe dhono hadhi yambidhidha aantu ethimbo limwe ngele owapungula moombaanga dhono dhawo ohaye kupe nduno omagano moka ho kala wa haluka lela komagano goye.

Oombaanga dhetu dhino dhongashingayi ohadhi longitha omikalo dhono omuntu to vulu okukala wiisindanena mo mono omuntu to vulu okukala wi isindanena mo nande ongodhi nenge oLaptop aantu ohaa kala ya nyanyukwa okuya momasindano mono oshoka ohaya kala ya hala okusindana mo sha.

Oombaanga odhindji miilongo yetu mbino ohadhi ningi omathigathano. Mono nduno aantu haya vulu okudhana wo uufilima nande haya ningi omathigathano ngono yi itaalela. Mono nduno aantu haya ka sindana wo oshimaliwa shontumba, mono omuntu ha vulu wo oku ikwathela.

Oshimaliwa osha simana nayi. Ngaashingeyi nena onda tokola okulonga oshimaliwa, opo wo ndika kale te yalula omafo gandje moshiwike tashi ya. Nduno ngele otwa longeni oshimaliwa shino atuheni, itatu ka moneni iihuna.

Muuyuni mbuno wopaife oombaanga odhindji odha konga omikalo ndhono dhokukonga iimaliwa, mono hadhi ningi nande omathigathano, mono omuntu to vulu okukala wa sindanasha, to vulu okukala wa mona nande eliko lya sha.

Omahangano gopaife gomuuyuni mbuno ogendji. Oho vulu wo okufala ko oshimaliwa shoye shontumba mono to vulu oku kala wa kwathela aantu yokegumbo lyoye shampa oshimaliwa shono sha kokele ko kehangano ndyono lyontumba.

Uuyuni mbuno wongaashingeyi ngele ito longo noshimaliwa oto kala wathigwapo kaamati aakweni ngaashi aasane mbono yooProbability nootate Marius mbono oyo aasane mbono yamwe moshilongo shetu Namibia yapyokoka yo oyena iimaliwa. Aasane mbono ohaya fulu okawe.

Ombaanga ndhino dho shilongo shetu sha Namibia ngaashi ombaanga yetu yo Bank Windhoek, oha dhi wathele wo aantu mbono, ya hala oku landa oohauto ndele oha ya longo, no sha wa yi kombaanga hono eto popi nasntu mbono ha ya longo mombaanga ndjono, oha ya vulu oku kupa oshimaliwa shomwaalu gwontumba, eto gwedhapo nashoka wa jala wa gongelapo, eto landa ohauto yoye.

Oositola odha putuka muuyuni wopaife, mono aantu yopaife ha ya longitha omaliko ngono ge holike kaantu, ngaashi ooradio yomuzizimba, oosikopa, noongodhi dhono ha dhi ithanwa oo iPhone17 promax ndhono tu dhi hole nayi.

Oombaanga odhinji miilongo ohadhi wathele wo aantu opo wo yawape ngele omuntu hala ekwatho nenge ena ehalo lyokutota ongeshefa ye, ohayi nduno kombaanga ete ki indila iimaliwa yontumba opo atote ongeshefa ye ye awape okulanditha iinima mbyoka taningi mongesfa ye amone iimaliwa.

Aantu oyendji muuyuni wopaife, oya konga iilonga, mpa haya vulu okukala yekukulula, ngaashi okukala taya longo moosalona. Aantu mboka ohaya kala taya kondjitha, opo oonkalamwenyo dha wo dhi kale dhi li hwepo, dha fa dhoopelesidente.

Oombaanga odhindji odha konga omikalo ndhono dhoku tseyithila aalongithi yawo kutya muuyuni muno omuna wo oombudhi naantu mbono taya vulu okuyaka po iimaliwa yoye. Ngele owa kwata uukwatya wombaanga yoye uuhethi otashi vulika shi keku etele onkalamwenyo yokomeho.

Ombaanga ndhino dhomuuyuni mbuno wongaashingeyi odha konga omihingo ndhono odhindji opo dhi kale dha kwashilipaleka kutya aantu nande aanyasha otaa longitha ombaanga dhawo opo ya kale taa pungulileko iimaliwa yawo.

Aantu oyendji nduno moshilongo shetu ohaya longitha wo iipilangi, okulonga nokuhonga mo iinima iiwanawa. Ohaya hongo mo iitafula, iipundi mbyono hatu kala twa panda tse mba aakengeli, tse mba hatu vulu okutula po oshimaliwa tu lande wo, tuya kwathelele.

Aamati yongashingeyi oya tokola okulanda ngaashingeyi, ngashingeyi nena aamati yopaife ohaa hongo iiti mbyono yokukuutumba aamati ohaa vulu wo okuhonga oosikopa niitafula iinima mbyono ohayi ka landithwa ne opo ya mone oshimaliwa.

Oombaanga dhopaife ohadhi kala dhagongela omihingo dhono mono haya kala ya kwashilipaleka kutya aanyasha momithigululwakalo nenge momudhiingoloko mono ohaya kala taya vulu okwiinyenga ngaashi okudhana omatanga, okutondoka opo aantu ya kale ye na omalutu geli muukolele.

Moshilongo shetu shino shaNamibia omuna aanyasha ya tokola oku patulula oongeshefa. Hono nduno haa landitha iinima ngaashi omatsofa ga hogwa miiti noosikopa dha hogwa miipilangi noshowotu. Shino ohashi kala oshinima oshiwanawa oshoka omuntu oha longo oshimaliwa she yemwene.

Iimeno oyo yimwe yo miinima mboka hayi kala tayi monika nawa ngele yatulwa momagubo nenge pondje gomagubo nande woo kombanda yomagubo .Oshoka iimeno mboka ohayi kala yo opala noyaziza nawa .Ngele nando omuntu eya oku talela po ota mono kutya megubo lyoye omo opala shili.

Moshilongo shetu shino Namibia omu na aanyasha yu uviteko paife ohatu hongo nduno iihongwamo mbyono hatu ka landitha, opo nduno tu mone oshimaliwa shokulanda omboloto nokumona mo iimaliwa yokuya kosikola shino hashi kala oshinima oshiwanawa lela, oshoka ihatu kala tatu pula pula aantu iimaliwa.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu na mo oositola mono aantu ha ya yi ya ka konge oompumbwe dhawo nenge iilikolomwa yawo. Shino oha shi kala oshinima oshiwanawa, shashino aantu iha tu longo we nuudhigu. Ando sha omuntu amono iimaliwa ye mbyono ha longitha, komwedhi oha ka konga oompumbwe dhe.

Oombaanga odhindji ohadhi gandja uumbomba mbono omuntu tovulu okulongitha. Uuna waya moostola wukakonge oompumbwe dhoye iholongitha oshimaliwa oho longitha owala okakalata koye hono kombaanga. Hoyi pokashina hono oko hotula mo ndele eto futu iinima yoye mbyoka.

Aantu oyendji muuyuni mbuno wopaife ohaya kalonga. Shampa ya longo taya futwa ohaya yi koositola ya ka konge oompumbwe dhawo ngaashi omagadhi gokugwaya, oothewa dhokwiiyoga niipumbiwa yimwe yomo magumbo ngaashi iikulya.

Oombaanga dhetu ndhino dhopashigwana, ohadhi kongo omikalo dhimwe dhoku ninga oshimaliwa, ndhono hadhi landitha wo ooRadio ndhono dhomuziizimba. Shino ohashi kala wo oshiwanawa opo dhi ninge mo ishewe oshimaliwa shimwe shi ilile.

Moombanga dhetu dhono dhi li moshilongo shetu, omu na ombaanga ndjono yopashigwana. Ndjono nduno hamu kala aantu ya nyanyukwa lela yo otaya yolo, oshoka aantu moombaanga mono ohaya kala mo ye uvitathane. Shino ohashi kala oshinima oshiwanawa nohashi eta uukuume pokati kaantu.

Iimaliwa oya simana muuyuni mbuno wongaashingeyi, oshoka ito vulu oku ningasha kuuna iimaliwa ongele owa hala okuya kosikola owa pumbwa iimaliwa, wa hala okulanda oompumbwe dhoye owa pumbwa iimaliwa ,sho osho wu wete aantu haya kakonga iilonga noha yayi koosikola taya ilongo nuudhiginini opo wo ya kamone iiyemo.

Ombanga ndjika yoBank Windhoek oyi na omikalo odhindji ndhoka to vulu okukala wa mona iimaliwa yoye mpano ota puulikwa kutya oto vulu ashike okulongitha ongodhi yoye opo wu kale totala kutya kombanga yoye okuna iimaliwa ingapi noweyi tulako uunake.

Aantu oyendji oya dhimbulula kutya iipundi mbyoka hayi kala ya hongwa miipilangi nomiiti, ohayi kala wo tayi monika nawa oshoka ohayi kala yo opala pomahala gi ili nogi ili, po ohapu vulu okulilwa piitaafula mbyono naantu ohaya kuutumba kiipundi mbyoka.

Aantu oyendji muuyuni wongashingeyi, oya dhimbulula kutya oshimaliwa oshasimana. Omuntu ngele kuna oshimaliwa otomono iihuna. Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dhayooloka okutota oongeshefa, okufuta oosikola noshowo olefa yokuya kiilonga.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu na mo oositola odhindji. Ndhono nduno hadhi landitha iinima mbyono ya nika uukopi, uuyaha nuuhalasa, mbyono twa pumbwa mookombitha dhetu opo tu kale tatu iwathele. Shino ohashi kala oshinima oshiwanawa, oshoka kehe gumwe oku na iinima iiwanawa megumbo lye.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna mo omahala ngono hatu landitha oondjato noshowo ohashi kala oshiwanawa, oshoka ngele aantu oya mona iiyemo yawo mbyono yokomwedhi ohaya yi nduno koositola yaka konge oompumbwe dhawo. Shino otashi kwathele kehe gumwe a kale e na sha shomboloto.

Aanyasha oyendji oya konga ominkalo dhoka dho kukonga iimaliwa .Ohaya yi kosikola ndhoka dhopaungomba mono haya ka longwa okuhonga iipundi ,okuhonga iitafula mono taya vulu woo okuyi landitha, opo ya mone mo okamaliwa kokulanda sha.

Moshilongo shetu shino sha Namibia, otuna mo oombaanga dhetu ngaashi ombaanga ndjoka ya Nadbank, ndjono ha yi ku pe woo oka kalata hono to vulu oku kala we ka lityaatya mongodhi yoye, omo nduno ha mu vulu oku kwatathana naantu mbono ha ya longo moombanga, oku pitila moka kalata hono.

Oombaanga dhino dho ngaashingeyi ohadhi gandja omakwatho kaantu mbono haya nyengwa okupungula iimaliwa yawo, oyo hayi kwashilipaleke kutya omuntu nguno otandi mupe ekwatho lyili ngiini opo awape okupungula iimaliwa ye nankene sha eyi pungula otekeyi longitha ngiini.

Muuyuni mbuno wo paife eembanga ngaashi dhino dhoFNB odha konga po omihigo dhono omihigo dhono dho ku kwathela aantu opo ya kale yiisindanena iimaliwa nante a pewe iimaliwa shotumba ngweye wu shifute ngele wa tameke okulonga.

Oshimaliwa osha simana ne monkalamwenyo yomuntu ya kehe esiku oshoka oho shi longithwa okukonga oopumbwe nande wo okulanda iilikolomwa nzono omuntu wa hala wu longitha monkalamwenyo yoye ndjika. Onkene ngele kuna oshimaliwa oho kala to latha omayego to dhengwa kombepo mokana.

Oombelewa odhindji paife ohadhi kala tadhi monika nawa, omolwa iipundi, niitaafula mbyono hayi kala ya tulwa mo moombelewa mono. Iitaafula mbyono ohayi kala wo tayi monika nawa, hayi kala tayi adhima nawa, yo oya hongwa nawa, noya thetwa nawa, ya gwayekwa omagadhi ngono haga kala taga adhima.

Aamati naakadhona yopaife oya pyokoka, mbono ye na omihingo ndhono haya hongo iipilangi mono hamu ningwa oosikopa, iitaafula niipundi, hono ha ku kala kwa kuutumba aantu. Iitaafula mbino niipundi ohayi landithwa opo omuntu a monemo sha shomondjato.

Aantu oyendji paife oya konga omikalo ndhono odhindji, dhokukonga iimaliwa, nokuninga iiyemo. Sho osho wuwete aantu haya hongo iipundi mbyono hayi kuuntumbiwa kaantu mooseti, noshowo mookombitha, mbono hayi kala yahongwa miiti, nomiipilangi.

Oombaanga dhetu ndhino dhongashingeyi ohadhi ku pe wo omikalo ndhoka to vulu okulongitha, opo wu kale wa pungula oshimaliwa nongele owa ka adhika koudhigu gi ili nogi ili nande wu na omuholike goye a hulitha ohaa vulu oku ku pa oshimaliwa shono shontumba to vulu okwiiyambidhidha nasho.

Moshilongo shetu shaNamibia opuna omahala ngoka haga kala ga patululwa twa ninga po uutala wetu. Omahala ngaka ohaga kala gena aantu oyendji, ohapu landitha iikutu osho wo ooshuta ndhoka dhi holike kaantu.

Aantu oyendji muuyuni mbuno oya tota wo oongeshefa dhawo mono haya landitha iilikolomwa mbyono ngaashi omayapela, omatama, oonyanga nomakunde ngono ge holike kaantu opo wo ya vule okumona iipalutha.

Ombaanga dhetu ndhino dhopashigwana ndhono dhili moshilongo shetu, ohadhi wathele nduno omuntu ngele wu na oshinima wa hala okushi tuma nande wa hala okutembuka. Thimbo limwe ohaya dhengele nduno koonomola dhawo ndhono shi ikwatelela komahangano ngano gaNictus.

Aantu oyendji wopaife ohaya landa iinima mbyono ya longwa miipilangi nomiiti. Mbyono haya kala ya tula momagumbo gawo, opo mu kale tamu monika nawa. Ngaashi iipundi mbyono yomatyofa ohayi kala ya longwa miipilangi. Mbyono hatu kuutumbeni ngele tatu kundeni aayenda yetweni.

Omahangano ogendji oga konga aantu mbono opo wo ya kale hayiile momahangano gawo. Mono haya vulu oku kala yeku futila oshipangelo shoye. Nena nduno ngele owa penduka siku limwe waa uvite nawa, ohaa vulu wo oku ku fala koshipangelo nenge yeke ku futile.

Ombaanga dhetu ndhino dho ngaashingeyi moshilongo shetu shino sha Namibia odha ninga uushina mbono omuntu ho vulu hoyi po wu ka nane oshimaliwa. Shino ohashi kala oshinima oshiwanawa, oshoka iho thikama momikweyo ethimbo ele, omikweyo ndhono ohadhi endelele.

Oombaanga odhindji dhomoshilongo shetu shaNamibia odha dhimbulula kutya muuyuni omu na aantu mbono haya vulu okukeengelela aantu. Unene ngaa aakulupe ohaya vulu oku keengelelwa kaanyasha mbono taya vulu okuyaka po okambomba komukulupe e taya ka nana ko iimaliwa yaantu.

Moshilongo shetu shino sha Namibia otu na mo oombanga odhindji, nduno oombanga dhetu dhino oko ha tu pungula iimaliwa yetu. Mbyono iimaliwa yoye mbyono hayi kala tayi koko komukokomoko goomweedhi komvula. Shino ohashi kala nduno oshinima oshiwanawa, shashi omuntu iimaliwa yoye otayi koko we yi pungula.

Aantu oyendji ohaya landa iitaafula, niipundi mbyono hayi kala ya hongwa miiti, mbyono haya kala yatula mookombitha dhawo, meeseti dhawo, nomomahala gamwe gomoombelewa dhawo. Iinima mbino ohayi kala yo opala nawa noonkondo.

Oshimaliwa , oshimaliwa oshina omuste gomuntu. ngele owaadha waana oshimaliwa kuume ,nduno oto kakala wankenyeka tolatha omayego watala aakweni taahingi oorepta dhawo. nduno kambadhala wulonge nuudhiginini waaka yake iinima yaantu.

Moshilongo shetu shino shaNamibia omu na oositola dhi ili nodhi ili omu na oositola dhimwe ndhoka hadhi landitha iikutu. Iikutu oshinima shimwe sha simana monkalamwenyo yomuntu oshoka owa pumbwa okuzala wu kale to momonika wuli hwepo nduno ngele iho zala oha ku tiwa owala ngoye epolopolo.

Aantu oyendji ohaya hongo wo iiti mono haya ningi mo oosikopa, iitaafula niipundi mbyono hayi ithanwa omatyofa hono haku kuutumba aantu. Iipundi mbyono ohayi tulwa moseti mono hamu kundilwa aantu, unene ngaashi omuyenda oha kundilwa moseti.

Oombaanga odhindji ohadhi kala wo dha konga omahala ngono omawanawa mpono hapu kala hapu dhanenwa iituthi yontumba, onkene ohaya hiya aantu nande aasindani mbono yontumba kwa li yaya methigathano lyontumba e taya sindana iimaliwa.

Oombaanga dhetu ndhino dhopashinanena oha dhilongitha omikalo ndhino omuntu to vulu oku kala wu na okambaanga koye hono ha kanala ke li kongodhi nduno oho kala to tala oshimaliwa shoye kutya oko ngaa shili kombaanga shili nenge osha zakon.

Aantu oyendji muuyuni mbuno wongaashingeyi ohaya longitha iimaliwa, mbyono nande omuntu owa hala okuya koshilongo shimwe shi ilile, ohoyi nduno wu ka shendje iimaliwa opo wu longithe iimaliwa mbyono hayi longithwa moshilongo mono. Shono nduno ohashi kala oshinima oshiwanawa shoka tashi ku longitha nuupu.

Aantu oyendji paife oya tokola okuninga oositola dhawo mono nduno haya landitha iilikolomwa yi ili noyi ili, nduno aantu yamwe ohaya landitha oongodhi, oo radio dhomi zizimbe niinima yimwe wo yi ilile. Shino ohashi kala oshinima oshiwanawa opo omuntu a likole mo oshimaliwa she e ki ikwathele.

Muuyuni mbuno wongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu. Ngele owuna wo omuntu wa hala wumupe oshimaliwa, ohoshi mu tumine owala ashike kongodhi, mpono ta kala a nyanyukwa nande u uvite ombili oshoka owe mu tumina oshimaliwa.

Aantu oyendji ohaya yi nduno koositola, mono moositola haya yi mo ya ka konge oompumbwe dhawo dha kehe esiku. Ohaya ka landa nduno ngaashi oothewa, omagadhi gokugwaya, omagadhi wo gokutula moombiga, niilikolomwa iikwawo yi ilile.

Oombaanga odhindji paife odhi na omathigathano mono omuntu to vulu oku isindanena oshimaliwa shontumba. Ombaanga yoBank Windhoek oya li ya ninga ethigathano momasiku 14 Febuluali, mesiku lyohole, mono mwa li tamu sindanwa oshimaliwa shono sha sindanwa po kuLovisa Lukas. Okwa sindana ooN$ 1000.

Aamati oyendji moshilongo shetu shaNamibia oya tokola okwiilongela, opo kaya kale taya latha omayego. Oya konga po omikalo ndhono dhokulonga iinima ngaashi omatyofa noosikopa ndhono ta landitha opo ya mone mo iiyemo.

Oombaanga ndhino dhili moshilongo shetu shaNamibia ngaashi oombaanga dhoStandard Bank noBank Windhoek ohadhi ningi omathigathano mono haya gandja omagano kaanona nenge kaakuluntu. Ohashi kala oshinima oshiwanawa aantu yakale yu uvite kutya oshike tashi inyenge moshilongo.

Ombaanga dhetu ndhino dho ngaashingeyi paife odha konga omikalo ndhono omuntu wuna okulongitha opo wu kale wa gongela oshimaliwa shoye. Shino ohashi kala oshinima oshiwanawa shaashi aantu oyendji ka yu uvite ko, yo ohaya nyengwa okulongitha oshimaliwa shawo.

Omagumbo ogendji ohamu kala mo opala tamu monika nawa oshoka aantu ohaa landa iilikolomwa mbyono oyindji ngaashi iitaafula mbyono ya hongwa miiti mbyono hayi kala tayi monika nawa ngele ya tulwa mookombitha, mooseti nosho tuu.

Ombaanga muuyuni mbuno wongaashingeyi odha konga omihingo ndhono opo wo dhi vule okunana aantu ya kale haya longitha ombaanga dhawo, mono haa ningi omathigathano mono omuntu to vulu okwi ivenena oshimaliwa shoye sha adha poodolla eyovi mono omuntu to vulu oku kala wi ilandela mo oompumbwe dhoye.

Aanyasha oyendji moshilongo shetu shino shaNamibia otaya vulu okuhongela ombete. Oshipilangi ohashi hongwa shu upikwa shu ukilila, ndele nomuntu shi taka lala kombete ye hoka okuwete kutya okwa lala koshipilangi sha hongwa komunongononi nokomuntu e shi longa neitulemo.

Oombaanga dhomoshilongo shetu shino shaNamibia ngaashi oombaanga ndhino dho Bank Windhoek, ohadhi vulu okukupa oshimaliwa shontumba shono hoshi pewa koondjo, ngoye tokala toshi futu komahulilo gomwedhi ngele wapewa oshimaliwa shoye shono hokalongela.

Aantu oyendji muuyuni mbuno wongaashingeyi ohaya longitha omikalo ndhono odhindji dhoku ninga iimaliwa. Sho osho wu wete oyendji ya patulula omahala ngono haya landitha iilikolomwa oyindji noyamwe ohaya landitha iinima mbyono ngaashi omafufu. Omafufu ngano nduno ge holike kaakadhona wo ngono haya kala ya zala komitse dhawo.

Aantu oyendji oya dhimbulula kutya ngele oto kala owala wu li megumbo oto kala ashike wa lala ndele to latha omayego. Opo nduno aantu oya tota po oongeshefa dhawo ndhono haya landitha iipundi yomatyofa noombete mono ha ya mono mo wo oshimaliwa shawo.

Muuyuni mbuno wo ngashingeyi ngele ito kongo oshimaliwa, oshimaliwa itashi ku kongo. Nduno oto kala owala wa nkenyeka, ngoye oho pula aantu iimaliwa. Aantu oyendji oya patulula oongeshefa wo, mono haya landitha oompumbwe ndhono dhi holike kaantu.

Moombanga dhetu dhino dhili moshilongo shetu dhino. Ohadhi kwashilipaleke aalongithi yombanga dhono kutya kala wa takamitha shashino aantu muno omuna oombudhi. Oshilongo shetu shino shampa ndee omuntu wa adhika koombudhi etadhi ku kutha nande oka kalata koye hono okambomba hono nduno toka kala wuli muudhigu nayi sha shino iimaliwa otayi vulu yika kale ya yakwako.

Oshimaliwa oshi na omutse gomuntu, sho osho wu wete nduno aantu oyendji ngele ka ye nasha oshimaliwa , omitse ohadhi kala owala tadhi pipima. Aantu oyendji ohaya kambadhala okuyaka nenge ya ka kambadhale okudhipaga aantu molwaashono oya hala iimaliwa yawo.

Omagumbo ogendji mooseti ohamu monika wo oradio ndhono dhomizizimba mono aantu haa vulu oku kuutumba yo otaa nu mokatee yo otaa hapula, yo otaa tala wo oradio ndjono yomuzizimba onkene ohashi kala oshinima oshiwanawa lela.

Ombaanga ndjino yo Bank Windhoek ohayi gandja wo oompito ndhoka kaalongithi yawo opo wo wape okukala taya lundulula iimaliwa yawo, ngele yeli kondje yiilongo. Nokukala wo ya kwashilipaleka kutya aalongithi yombaanga ndjino yaBank Windhoek, oye uvite ko yo oye shi shoka taya ningi.

Moshilongo shetu shaNamibia omwa kala oshimaliwa. Ngele ku na oshimaliwa, ndumentu oto mono iihuna. Sho osho wu wete nduno aantu oyendji haya kambadhala nokulya omindamba oshoka kaye shi kutya naya ninge ngiini, yo ya hala oshimaliwa.

Ombaanga dhopaifeohadhi gandja wo uukalata mbono omuntu to vulu okulongitha okuya puushina mbono hawu nanwa iimaliwa, opo wu ka nane oshimaliwa shoye shono shontumba wa hala, opo wu tule nande omahooli mohauto yoye, wu lande omboloto wu falele kegumbo nenge wu futile okanona koye osikola.

Aantu oyendji mbo yu uvite ko ohaa landa iipundi mbyono haa tula momagumbo gawo kiipundi hono ohaku tutiwa omatyofa noho iipundi mbyono ohayi kala iiwanawa nande owa kuutumba ko owafa owala wu li kombete iipundi mbyono yomatyofa ohayi kala iiwanawa nande omuyenda okweya mo moseti yoye okwa fuuka owala.

Oombanga odhindji dhopaife ngashingeyi ohadhi longitha omikalo dhono hadhi ithana aantu opo yakale wo yalongitha oombanga dhawo mono omuntu tavulu oku isindanena oshimaliwa shontumba, opo a wape oku kakonga oopumbwe dhe ye avule oku kafutila aanona ye oskola.

Oombaanga dhetu ndhono dho moshilongo shetu sha Namibia, oha dhi pe aantu omayele, ngene yena oku longa opo ya kale ya gongela oshimaliwa, shawo. Shino oha shi gandja omayele kaatu kutya, kala wa ngunguma uuna oshimaliwa shoye shi li mombaanga.

Ombaanga odhindji moshilongo shino Namibia odha konga omuhingo ngono dha longa uushina mbono omuntu ho vulu okutula ko oshimaliwa shono shu ukilila kombaanga yoye opo waa kale momikweyo omileeleeka.

Oombaanga odhindji odhina omikalo dhono omuntu tovulu kukala wiisindanena oshimaliwa shoye mono haye kutula methigathano, ngele methigathano mono owaka zamo ongweye omutango nenge omusindani ohoka vena oshimaliwa shotumba shono woo tovulu okulongitha okwiiyambidhidha monkalamwenyo yakehe siku.

Oombaanga odhindji dhomoshilongo shetu shino shaNamibia, ngaashi ombaanga yoBank Windhoek, ohadhi kala wo dhi na iimaliwa mbyono to vulu wo okukala wa pumbungula. Otayi vulu oku ku kwathela komeho, yo otayi ku yambidhidha wo okunda iinima yuunona woye yokosikola.

Oombaanga ndhino dho ngaashingeyi, oga dhi longitha omikalo dhono to vulu oku kala to tala kongodhi yoye, kombaanga yoye kutya oku na ingapi. Shino ohashi wathele unene, oshoka omuntu, ino pumbwa we okuza mo megumbo to yi ko mbaanga, ihe oho tala ashike kongodhi yoye.

Moshilongo shetu shaNamibia omu na aamati ya tokola okulonga. Aamati yamwe nduno ohaya yi koosikola dhopaungomba, mono haya ka ilongela nduno omukalo gokuhonga oosikopa ndhono nduno taya vulu okulanditha, yo ya mone wo oshimaliwa sho ku ikwathela.

Aantu oyendji oya patulula oositola odhindji mono haya landitha iinima mbyono yiholike kaantu. Unene tuu ngaashi aakulukadhi oyehole omafufu, nuugadhi wokomulungu, uutyokola nosho wo iikutu. Aamati oyendji oyehole uugala noongaku.

Eembaanga odhindji odha konga omihingo dhono ngele omuntu okwa gwanithile omvula mombaanga ye ndjono yontumba omo ta kala ha pungula iimaliwa yawo oha gwedhelwa ko nduno kiimaliwa ye mbyoka yili kombaanga opo ihe iimaliwa mbyono otayi ende tayi koko.

Aasamane mbono yena oositola ndhono hadhi landitha omamate nomalapi gopomakende . Mbyono ohayi kala iiwanawa oshoka otandi yi landa eta ndi yi fala kegumbo lyandje . Ndika tule mondunda yokuuhala mono handi kundile aayenda yandje . Opo nande omuyenda teya mo ota kala alyata oompadhi dhe pokamate.

Aantu yongaashingeyi ohaya longitha uushina, uushina mbono hawu kangula iimaliwa yi kale ya ukilila nawa. Nohayi yi yalula opo wu kale wushi kutya kombaanga yoye oku na iimaliwa yithike peni, nowu na ingapi.

Oombaanga dhetu ndhino dho ngashingeyi ohadhi longo wo aantu nkene wu na oku pungula oshimaliwa shoye nankene wu na okushi longitha. Ohaye ku pe omikalo ndhono to hogolola po unene omukalo ngono wu wete wa panda gwe ku opalela.

Uuna to ka talelapo iilongo yokondje. Iimaliwa yoshilongo shoye ohoyi shendje eto pewa iimaliwa yomoshilongo hono wuuka. Shino ohashi kala oshiwanawa opo wu longe nuupu waalyalyaneke iinima yoye.

Ombaanga odhindji miilongo ngashi oombanga dhono dho Bank Windhoek, ohadhi kala nduno dha konga omahala mpono hapu kala hapu ningilwa omathigathano, mono nduno haya ithana yeye, yo ya wape okukutha ombinga momathigathano mono. Ohaya sindana nduno iimaliwa nenge omagano gontumba.

Oombaanga odhindji miilongo yetu mono, ngashi miilongo yetu mbyono ya Namibia, oha mu kala muna oombaanga odhindji, ngaahi, ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek, ndhono ha dhi kwashilipaleke kutya, aalongithi yoombaangaa oha ya pyokoka nawa no yu uviteko kutya oombanga ndho oha dhi longo ngiini, no ha ye ku pe oondunge nkene iimaliwa ha yi tulwa mooshina.

Oombaanga odhindji ngaashi oombaabga ndhino dhooNedbank Bank Widhoek, ohadhi kala dha patulula iitayi oyindji pomahala gi ili nogi ili. Moondoolopa dhi ili nodhi ili, opo wo dhikale tadhi longo nuupu kaadhi longithe aantu nuudhigu.

Iilumbu oyo yimwe yomaantu mbono yena oshimaliwa miilongo. Iilumbu ohayi landa nduno iipundi ngaashi mbyono yomatyofa mbyono hayi kala yili mooseti dhawo mono nande oweyamo otovulu okukala wa kambuka oshoka iinima mbyono inoyi mona nale shono ohashi kala oshiwanawa oshoka ohashi kupe omukumo nangoye wu kakonge woo iinima yoye.

Ombaanga dhongashingeyi moshilongo shetu shaNamibia odha tokola oku gandja oshimaliwa kaakadhona mbono ya lamininwapo konkalamwenyo. Shino ohashi kala sha kwathela noonkondo shaashi ope na aakadhona yamwe mbono ya mona iihuna shinene.

Muuyuni mbuno wo ngashingeyi, omuntu owa pumbwa oshimaliwa opo wu wape oku inyenga. Osho wu wete ndno aantu haya ka konga iilonga, nenge ya ye koosikola yo kiiputudhilo mbyono yo paungomba. Hono haya kiilongela opo ya wape ya konge iilonga ya kale taya ikwathele moonkalamwenyo dhawo. Oshoka ngele kuna sha iimaliwa oto mono iihuna.

Ombaanga yotango yopashigwana moshilongo shetu ohayi kwathele aantu mba kaaya uvite ko, ngaashi aantu mba ya hala okupungula oshimaliwa shawo ohaya pungula kombaanga. Oshimaliwa shoye ohoshi pungula kombaanga e to ke shi tala ko esiku weshi pumbwa.

Omahangano gomoshilongo shetu shaNamibia, ohaga kwathele aantu, uuna nduno wa hala oshimaliwa wu ki ikwathele, ohaya vulu okukupa oshimaliwa koondjo, ngoye to kala to shi futu ko nduno, ngele kwata ondjambi.

Aanyasha yongaashingeyi oya tokola nduno. Ohaya hongo iitaafula nenge ha ya pangele omatyofa, ngoka haga landwa po kaakengeli, taya landa ya ka tule momagumbo gawo, moka hamu kala tamu monika nawa.

Moshilongo shetu otu na mo oombaanga dhono hatu pungula iimaliwa yetu ombaanga dhetu ohadhi tu pe iimaliwa yetu mbyoka tu na ,ngele owa mbaanga oshimaliwa kombaanga ohashi kala ko tashi koko ohashi kala wo oshiwanawa lela, molwashono oho kala owala wa fa to shi longo.

Ombanga ndjoka yoBank windhoek oyina omikalo odhindji dhoka hayi vulu oku longitha opoyi kwashilipaleke kutya ethimbo lyoye ndyoka tokala tolongitha ombanga lyono owu uvite nawa nowu uvite ombili, itoka mona uudhigu wa sha.

Iimaliwa muuyuni mbuno wongashingeyi owo ashike oshinima shotango, sho ohashi kala shasimana shaashi iho vulu okwiinyenga wu uka komahala gi ili nogi ili ngele ku na iimaliwa, oshoka iimaliwa oyo ho vulu okulongitha to tula mo omaaholi moohauto, nande to vulu okufuta omuntu ngoka te ku fala pehala lyontumba.

Oombaanga dhino dhi li moshilongo shetu shino shaNamibia ngaashi oombaanga dhetu ndhino dhoBank Widhoek, ohadhi pe omuntu omadhiladhilo nkene nduno omuntu wu na okulonga, opo wu kale wu na iimaliwa yoye weyi pungula kombaanga. Shino nduno ohashi kala oshinima oshiwanawa shaashi no omuntu iho longo nuudhigu.

Oombanga dhopaife odha konga wo omikalo ndhono dhokuithana aantu, opo ya kale wo taya longitha ombanga ndjono yontumba. Ongashingeyi ohaya ningi wo omathigathano mono omuntu to vulu okusindana oshimaliwa wu ka lande wo oompumbwe dhoye niima mbyoka wa pumbwa monkalamwenyo.

Aantu shampa ya kwata oshimaliwa kehulilo lyomwedhi ohaya yi nduno moondoolopa ya ka konge iinima yawo. Aantu oyendji oye hole oku landa uundjato uunene ngaashi aakulukadhi ohaya landa uundjato mbono wo pomake eta ende ya kwata okandjato ke ta fuula ooyakwawo.

Aantu oyendji mongaashingeyi oya konga omukalo gokutunga oositola dhawo yo yakale taya landitha oompumbwe dhaantu dhakehe esiku mbyono haya kala yahala okulanda. Ngele omwedhi gwasa ohatu kala twalonga oshimaliwa lela oshoka aantu otaya landa.

Oshilongo shetu shaNamibia omuna oombaanga ndhono hadhi ningi omathigathano. Ohamu kala muna omathigathano gomaudhano aantu haya kaya dhana aantu mosindi ohapewa oshimaliwa shasho shoondola dhontumba.

Oombanga odhindji moshilongo shetu muno ngaashi, oBank Windhoek, Nedbank noStandard bank, oya konga omihingo ndhono omuntu to vulu okuisindanena iimaliwa, nande wo to vulu wu sindana ohauto, opo wu kale wafa aantu aakweni, ito mono iihuna.

Namibia oshilongo shimwe shono shina oombaanga dhomaludhi gi ili nogi ili. Ngaashi ombaanga ndjino yoshigwana, ohayi vulu oku kwathela aantu no makwatho gi ili nogi ili. Ohayi kupe nduno ekwatho ndino to vulu oku kala wa pangelitha ohauto yoye ngele oya teka.

Oombaanga dhimwe odha tula po omathigathano ngoka omuntu to vulu oku isindanena oshimaliwa shoye shontumba, ota ya tala omuntu ngoka ha tumu iimaliwa olundji kongodhi. Ngele ongoye omunelago momwedhi nenge momumvo ngono, oho ki isindanena nduno oshimaliwa shoye.

Oshimaliwa osho shimwe sha simana monkalamwenyo yomuntu oshoka ngele kunasha iimaliwa oto kala owala to latha omayego ngwee to mono iihuna, onkee nduno aantu ohaya kongo omikalo dhoku konga iimaliwa opo ya kale yi ihupitha yo ya wape ya konge oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Aanyasha oyendji oyeli po yadhimbulula kutya ngele oto kala wuli mondunda walala ito mono omboloto. Onkene nduno oya kongapo omiikalo dhono dhoku honga iitafula niipundi mono mbyono yeli honga miipilangi. Eta yeyi landitha ya monemo iiyemo.

Oombaanga odhindji ndhino ohadhi gandja iimaliwa kaasindani mbono haya kala ya ya momathigathano mono omuntu ta vulu okwiisindanena mo oshiliwa shoye shontumba ngaashi omusamane Marius Iiyambo omusamane nguno okwiisindanena oshimaliwa she sha gwana nawa.

Ombaanga dhetu dhino ngaashi ombaanga yopashigwana ombaanga yimwe ya nika oshiponga nayi, shaashi ohayi vulu oku ninga omathigathano mono omuntu to vulu okwiivenena mo oshimaliwa shoye sheyovi. Nduno ohashi kala oshinima oshiwanawa shaashi aantu yamwe ohaya kala taya mono iihuna.

Muuyuni mbuno wongashingeyi owa pumbwa omuntu wu na oshimaliwa mondjato. Sho osho hashi etitha aantu ya tote oongeshefa dhawo mono taya vulu oku mona iiyemo yawo, ya kalande oompumbwe dhawo yo ya futile wo noshowo aanona yawo oosikola.

Moshilongo shetu shaNamibia omuna oombaanga ,ngaashi ombaamba dhono dho NEDBANK noBank Windhoek dhono hadhi ningi omathigathano mono omuntu ha vulu oku kala nando omomathigathano ngono gokumbwinda aasindani ohaa pewa ihe oshimaliwa shontumba opo ye ki ikwathele.

Oshimaliwa ngele ku shi na oto kala mono iihuna. Aantu yamwe ohaya mono iihuna, molwaashoka oya dhina oku ka konga iilonga, inaya hala okuyolwa kutya ntumba oha longo shike, shino ohashi etitha omuntu a kale ta mono iihuna.

Oombaanga odhindji ohadhi kala tadhi hili aantu, opo ya kale taya longitha oombaanga dhawo mono haye ku ulikile kutya oombaanga dhawo ohadhi longo ngiini. Oto vulu okupungula oshimaliwa shoye moombaanga dhawo ndele itashi ningwa sha.

Oshinima mpono tapu popiwa ombaanga yetu ndjono yobank Windhoek mono nduno hashi kala oshinima oshiwanawa ngele nduno owa hala okutota ongeshefa yoye molwaashono ombaanga ohayi vulu oku kukwathele oshimaliwa.

Aantu oyendji oya patulula oositola dhawo mono hamu landithwa iinima mbyono yiholike kaantu unene tuu aakulukadhi. Aakulukadhi oye hole iinima sho osho wuwete aantu haya kala yakonga omaliko ngaashi omafufu nuugadhi wokomulungu.

Oshimaliwa oshiima shino sha simana muuyuni mbino wongaashingeyi, onkene omuntu iho vulu okulonga sha waa na oshimaliwa oshoka kehe shimwe shopayife ngeyi muuyuni mbuno ohashi pula oshimaliwa. Onkene nando oto hingi ohauto yoye oya pumbwa omahooli ngono haga tulwa mo wo niimaliwa.

Aantu oyendji oya kototoka paife, yo oya toto oongeshefa dhawo ndhono haya vulu oku kala taya landitha iilikolomwa yawo yi ili noyi ili. Ohaya landitha nduno oothewa, omagadhi, omatama, oonyanga niinima wo yimwe po oyindji yindji mbyoka hayi landwa kaantu.

Ombaanga dhetu dhino dhomashilongo shetu sha Namibia ohadhi tupe omakwatho ogendji ngele omuntu owa adha to lamininwa konkalamwenyo ndele oho longo inda nduno kombaanga eta mu ku uvathana nombaanga to kwathelwa oshimaliwa shontumba shono to kala toshi futu.

Muuyuni mbuno wongaashingeyi aantu oha yalongitha woo omatyofa ngono ga hongwa miipilangi nande ga longwa wo miiti mbyono haku kuutumba aantu ngono haga tulwa mooseti mono hamu kundilwa aayenda nande hamu kundilwa aantu mbono yeya okutalela po.

Oombanga odhindji muuyuni paife ohadhi longitha omikalo dhono tadhi vulu ku kwathela aantu opo ya lande omagumbo nenge iiyenditho, mbyono omuntu to vulu okufuta ko iimaliwa ngoye to pewa egumbo lyoye nande ohauto yoye eto kala tonanwa kehe komwedhi shampa iimaliwa yoye wa kwata.

Oombanga odhindji dhomoshilongo shetu sha Namibia ngaashi ombaanga yaVenduka nombaanga ndjono yopashigwana ohadhi kwathele woo aantu okupitila kongodhi. Ngele owuwete tonyengwa koshimaliwa shoye shafa oshindji ohodhengeleko nduno kombaanga yo yekukwathele

Ombaanga odhindji moshilongo shetu shaNamibia ohadhi kala tadhi kwashilipaleke aantu ya kale yu uvite ko kutya muuyuni muno omwa kala oombudhi, ombudhi ngele oye ku adha esiku ndyoka owu na okukapopya kutya onda adhika kombudhi shili.

Oombaanga odhindji moshilongo Namibia, odha konga omihingo nomikalo ndhoka omuntu to vulu wu kale wa shendja iimaliwa yoye ngele wa yi koshilongo shi ilile opo wu kale to longitha iimaliwa yokoshilongo shono.

Ombaanga ndhono dhi li moNamibia ngaashi oStandard bank, ONedbank, Bank Windhoek, FNB ohadhi longitha omikalo odhindji okugamena iimaliwa yaalongithi yombaanga ndjono, opo ya kale yuuvite ombili.

Moshilongo shetu shino Namibia omu na wo omahala ngono haga longithwa wo okutunga oositola. Mono nduno aantu haya landitha iinima yawo ngaashi iikutu, oongaku, oondjato ,mbyono wo hayi landwa wo kaantu mbono haya yi kiilonga opo ya wape ya kale ya opala.

Moshilongo shetu ShaNamibia omuna oombaanga ngaashi ombaanga ndjoka yoStandard, ndjoka hayi kwathele aanasikola mboka yeli koosikola dhopawumbonga mboka haya kala ya nyengwa okufuta oosikola dhawo. Ohashi kala oshinima oshiwanawa, oshoka aanasikola oyendji ohaya mono iihuna.

Oombaanga dhino dhongaashingeyi ohadhi longitha omikalo ndhono omuntu tovulu oku kala walongitha opo wupungule iimaliwa moombaanga dhawo. Iimaliwa yoye otayi kala yagamenwa yo ihayi ningwasha. Oho vulu okutumina omuntu guwe oshimaliwa kongodhi.

Oositola odhindji ohadhi landitha oompumbwe dhaantu odhindji ngaashi omatyofa, oombete, iikulya niinima wo mbyono yokutowaleka hayi tulwa moombiga. Aantu ohaye ke yi landa mo nduno moositola niimaliwa.